Mu kifaananyi kino tulaba omukyala ayambadde zigaalubindi era ng'omukyala ono ayambadde essaati eya kakobe n'empale enzirugavu ng'akutte ekyuma kikalimagezi, atambula ayina by'agezaako okuba ng'awandiika.

Ekifaananyi kino kiraga abantu basatu nga bali ku piki era nga piki eno eraga nti eri ku misinde miyitirivu okusinziira ku kifaananyi engeri gye kyakubibwamu. Nga piki eno evugibwa omusajja, ng'era etuuliddwako abakazi babiri.

Ekifaananyi kino kiraga omwana akutte ssente mukono gwe ogwa kkono ng'akutte n'ennyaanya eziri mu kaveera mu mukono gwe ogwa ddyo era omwana ono ng'ali kusimayi ng'ali kumwenya ng'era akyalina n'ennyaanya endala mu kibbo.

Ekifaananyi kino kiraga omwala, ng'omwala guno gwasuulibwamu ebicaafu era ng'omwala guno gulimu akaveera akaddugavu ng'era n'amazzi agagulimu maddugavu.